Ku luguudo nga lwa kkoolaasi kuliko akalippagano k'ebidduka. Mu bidduka bino mulimu ttakisi ezisaabaza abantu, emmotoka eza buyonjo ne ppikippiki, ne ku bbali w'oluguudo kuliko ab'ebigere abatambula.

Ekibira ekinene ddala kibuutikidde olusozi emiti gy'ekibira kino gya kiragala omukwafu obulungi emiti egimu giri mu kisiikirize naye emirala akasana kagyaka.